Ukuze abantwana bazi ukusebenzisa i computer kumele baqale bazi izicubuzayo bakwazi ukuthi lokhu kusebenza lokhu lokhu kusenzenza lokhu lokhu kusebenza lokhu yikho okubenza benelise ukuthi bayisebenzise besebeyivula bebodwa badingisise ngolwazi abalufunayo ngoba sebeyazi ukuthi izicubu zayo zisebenza kanjani

Infundo yanamuhlanje inhle kakhulu ngoba akekho umntwana okuthiwa akapasi uyafeyila. Umntwana lomntwana ulekhono elinanzelelwa kakhulu ngabafundi kanye la bazali, basizane umntwana bamhambise lapho enelisa khona, njengalaba abafundela ukupheka.

Abafundi bezesayensi kumele kube ngabantu abalokuhlakanipha. Ukhangele amabhola la yinto engasinto lutho kodwa kibo lababafundi kuchaza okukhulu. Umbala obomvu ulakho okuchazayo oluhlazo ulakho okuchazayo njengoba ubabona baphethe amabhodlela kutsho abachazela indlela okumele bahlanganise ngayo belandela imibala.

Isiphala solwazi. Isikolo sinye ngasinye kuyadingeka ukuthi babelaso isiphala solwazi lapho abathola khona ingwalo eziyizona ezibapha ulwazi. Lezi ngwalo kuyadingeka ukuthi bazigcine kahle ukwenzela ukuthi abezayo emva kwabo bazisebenzise. Ulwazi yilifa ongeke ulithathelwe ngumuntu.

Kuhle ukufunda. Ukufunda kuyisikhiye sempilo. Wonke umntwana ofundileyo wapasa uphethe isikhiye sakhe. Uphethe ilifa lakhe angeke alithathelwa ngumuntu. Bazali asihambiseni abantwana esikolweni bayofunda sizafa sibatshiye kodwa imfundo bazasala belayo.

Imfundo ibalulekile. Ibaluleke kakhulu ukuthi kuyadingeka ukuthi abantwana sibaqalise ukufunda besesebancane. Baqale futhi ukufunda besebenzisa izinto ezifana labo laptop, izinto ezifana labomakhalekhukhwini ukuthi bakwazi ukuthi zisebenza njani ukuze lanxa bekhula bakhule bevele belolwazi.

Imfundo iqakathekile kakhulu ngakho ngihlala ngigqugquzela abantwana ukuthi abafunde ukuze abathole ilifa labo abangasoze balithathelwa muntu, yebo ngingasebenza ngibatshiyele ilifa, zizangena izihlobo zithathe lonke zibatshiye bengela lutho kodwa imfundo ngeke bayithathe.

Ubuxhakaxhaka bemitshina elapha, buhle bukutshele bona ukuthi yimfundo ephakeme. Akusiyona imfundo yebanga eliphansi kumbe yebanga leli eliphakathi laphakathi. Uyabona ukuthi libanga eliphakeme, eliphezulu! Futhi uyabona ukuthi lapha kufundelwa ubudokotela, kumbe kufundelwa ezinye izifundo zokuba ngomanjinela. Ubona ngemitshina.

Abogatsha lezemfundo sebakubona kuqakathekile ukuthi indawo zokufunda, ikakhulu ezingeni eliphezulu ema University phela kube yizindlu ezisezingeni eliphezulu ngoba kunengi okwenziwa phakathi kwalezozindlu. Zinengi izifundo ezenziwayo eziphakemeyo ezehlukene lalezo ezebanga eliphansi.